Omahangano ngono haga pungula iimaliwa oge na omukalo omuwanawa ngono haya vulu oku eta po, opo ya vule okugandja moshigwana. Ohaya vulu okugandja uukunwa oshowo tuu uumboloto mboka wu na uumuhaka pokati kaakwashigwana.

Ehumokomeho olye etelela omawuwanawa ogendji ongaashi iisimpo mbyono hayi vulu okulongithwa yaakwashigwana opo ya lande omaliko ga yooloka nenge ya kandulepo omawudhigu

Iisimpo moshitya shimwe ohayi ithanwa iimaliwa. Oyo oshipumbiwa sha kehe gumwe opo a vule okulanda shoka ya pumbwa nosho tuu okugwanitha po iipumbiwa yimwe ya gwedhwa po.

Momiti ohamu zi iihongomwa oyindji, mbyoka hayi vulu okulandithwa po, opo aantu yamonemo iiyemo. Ohamu vulu okuhongwa iipundi, noshowo iilongithomwa yimwe ya yooloka.

Aantu mboka ye na omagano giikaha ohaa vulu okuhonga miipilangi omaludhi giipumbiwa oyindji mbyoka ya pumbiwa momagumbo, moosikola nosho woo momiipangelo. Shika ohashi kwathele ngele ya landitha ya mone iimaliwa, opo ya kandule po omaudhigu gamwe nenge ya lande omaliko gawo.

Oombelelwa dhokupungulila iimaliwa ongaashi o FNB mono aantu haya vulu okupungula iimaliwa yawo kapuna nando uupyakadhi washa,e taya vulu okuyi nanako ethimbo ndoka ya hala .

Omahangano ngono haga longo nokupungula iimaliwa yaantu, oge e tapo ondunge ndyono ombwaanawa noye shininga oshipu opo aantu yavule okutaambathana iimaliwa yawo, okuza kokangundu hano, tayiyi mokangundu okakwawo.

Omahangano gokupungula iimaliwa yaakwashigwana ohagape aakwashigwana ompito opo yavule yakuthe ondando yoshimaliwa oshinene shono haya vulu yalande omaliko ga yooloka ngaashi iitukutuku nomagumbo.

Kehe oshilongo oshi na oludhi lwoshimaliwa shawo, ngashi Namibia oku na oshimaliwa she. Iimaliwa mbino ohayi vulu okulongithwa pokati kiilongo na yimwe ohayi kala yi na ongushu onene yi vule iikwawo.

Kehe oshilongo oshi na omaludhi ga yooloka giimaliwa. Yimwe oyo mbyoka hayi kala iikukutu nenge yomafo. Ayihe oya simana nohayi vulu okulanda omaliko ga yoolokathana ngono omuntu a pumbwa monkalamwenyo ye.

Momiti ohamu vulu okuza iipilangi mbyoka hayi vulu okulongithwa opo yi opaleke omahala getu hoka hatu kala. Iipilangi mbyino ohayi vulu okuthanekwa momaludhi gayooloka shono hashi vulu okutu monena iiyemo.

Ooombelewa dhokupungulitha iimaliwa ohadhi vulu okupa aakwashigwana oompito ya kuthe omwaalu ogundji gwoshimaliwa ngono haa vulu okulongitha ya lande iiyenditho yawo ngaashi iitukutuku.

Omahangano ngono haga kwathele okupungula iimaliwa yaakwashigwana, ohaga vulu okugandja ompito mono omuntu ta vulu okuya mongeshefa mono, a lande shoka a pumbwa nenge a hala nokakalata ke kopeke ye a mone iimaliwa wo tuu.

Moshilongo omuna aanangeshefa mbono haya kala yena omahala gawo gokungeshefela mono haya vulu oku ulika shoka ya hala oku landitha ongaashi iikulya.

Oombelewa dhoku pungulila iimaliwa ohadhi ngongosheke aakwashigwana, opo ya kwate nawa iimaliwa yawo ongaashi ne oku kala taya pungula uukalata wawo pomahala geli nawa.

Iisimpo oyasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa okulanda omaliko gayoolokathana nenge yivule okulongithwa yikandule po uudhigu wontumba. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa opo yafute wo tuu oosikola dhawo.

Aanangeshefa ohaya vulu okuhonga iitafula osho woo tuu iipundi mbyono tayi zi miipilangi. Shino ohaye shilongitha nee momukalo nguno hagu landitha iipumbiwa yomegumbo yo yamone iimaliwa.

Oombelewa dhokupungulitha iiimaliwa ohadhi vulu okukwathela aakwashigwana mbono haya longitha oombelewa dhawo opo yavule yalande iiyenditho ano iitukutuku yawo kondando yopevi lela.

Momiti ohamu vulu okuza iipilangi mbyono hayi vuli okulongitha momikalo dhayooloka ongaashi okutunga omagumbo nenge okuninga iipundi noombete dhono hadhi vulu okulongithwa kaantu.

Moshilongo omuna omahala gayoloka mono aantu ha vulu oku ngeshefe iinima yomaludhi gayoloka, shino ohashi kwathele opo aantu mbono tayeya okulanda mongeshefa mono ya kele yena oompito dhokuhogolola.

Iilongo ya yoolokathana ohayi kala yi na iimaliwa ya yoolokathana. Nonando ongawo, kehe oshimaliwa ohashi vulu okulonga moshilongo oshikwawo, ashike ohashi kala shi na ondjundo ya yoolokathana, yi li pombanda nenge yi li pevi moshilongo moka.

Omahangono gokupungulila iimaliwa ohagavulu okukalelapo omuntu miipotha yayooloka, shino ohashiningi oshipu opo yavule okufuta hahende kaapuna nando uupyakadhi washa.

Aanangeshefa ohaya vulu okulongitha omikalo dhono omiwanawa oo ya vule oku ulika shono a hala okulanditha. Ongaashi oondjato, oongaku noshowo omagala nayilwe ya yooloka. Aantu ohaye ya okulanda e taya mono mo iimaliwa.

Iiputudhilo mbyono hayi pungula iimaliwa ohayi gandja omukumo maakwashigwana kutya kayena esiku naa kale taapula aakwashigwana iimaliwa opo yavule yamone omagano okuza kiiputudhilo yawo.

Omahangano ngono haga pungula oshimaliwa ogeshi ninga oshipu, opo aantu ya kale yena oongodhi dhawo opo ya vule oku longitha iimaliwa mbyoka ya pungula nomahangano ngoka, shino oshe shi ninga oshipu oshoka aantu inaya pumbwa we okuya moombelewa.

Miipa yiinamwenyo ngaashi oongombe ohamu vulu okuza nenge tamu longwa omaludhi ga yooloka giipumbiwa mbyono aantu ya pumbwa ngaashi oongaku noondjato.

Aanangeshefa ohaya vulu okukonga uutaafula oshowo tuu iipundi yomomagumbo okuza miipilangi shino ohashi kwathele ngele ye yi landitha opo yavule yamone iimaliwa yo ya hupe

Iisimpo mbyono hayi ithanwa iimaliwa moshitya shimwe ohayi vulu okulongithwa opo aantu ya lande oonguwo, iiyenditho nosho tuu omagumbo gawo.

Aanangeshefa yamwe aanamagano koonyala shino ohashi ningi oshipu opo yavule oku totapo omaludhi gayooloka goonguwo ondhoka dhoomeme nenge dhootate dhopiituthi opo yavule okulanditha yamone iimaliwa.

Oombelewa dhokupungulitha iimaliwa ohadhi vulu okutulapo iinyangadhalwa yayooloka mpono aantu haya vulu okudhana nando uutanga wokeempadhi, haya vulu okukala ya likolamo iimaliwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu nohayi kala yina ondjundo yiivule shi ikolelela keliko lyoshilongo shoka. Ohayi vulu okulongithwa yi lande iipumbiwa ya yoolokathana monkalamwenyo yomuntu.

Iipungulilo oyindji yili pomaludhi gayooloka, ngaashi omambamba nomashisha, mono aantu haya vulu okutula iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya, oonguwo, nosho tuu.

Momiti ohamu vulu okuza iipilangi mbyono hayi longithwa pamaludhi ga yooloka ngaashi oku ninga iipundi noshowo uusikopa mbono hawu vulu ku kala komakuma wu opaleke ehala.

Kehe oshilongo oshina oludhi lwoshimaliwa shayo shono hashi longithwa kaakwashigwana opo ya vule okulanda omaliko ngoka ga yooloka. Oshimaliwa ohashi longithwa okukandula po omaudhigu tuu ga yooloka gamwe nenge yi lande shoka sha pumbiwa megumbo.

Moshilongo ohamu vulu oku adhika oongeshefa nenge omangeshefelo ogendji mpono aantu haya vulu okulanditha iinima ya yooloka ngaashi oonguwo nenge iikulya mono haya vulu okumona mo iipalutha.

Aanangeshefa ohaya vulu oku honga iipundi miipilangi shono hashi kwathele opo ya landithe, yo iipa yongombe ohayi vulu okuningwa omalapi gokiipundi, shono hashi monika nawa noshina ondjundo yili pombanda.

Oongeshefa odhindji moshilongo ohadhi vulu okuninga omauliko ngono kehe ngoka a hala ipumbiwa mbyono ta vulu okuya mehala moka eta landa niimaliwa. Shino ohashi kwathele ngono ta ngeshefa opo amone iimaliwa mbyoka akalande omaliko galwe.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa oku landa omaliko ga yoolokathana noshowo tuu oku kandula po omaudhigu ngoka hage ya po. Iimaliwa ohayi longwa uunene kaanangeshefa oshoka ohaya vulu oku landitha iinima ya yooloka.

Oombelewa dhokupungulila iimaliwa ohadhi vulu okushi ninga oshipu kutse, opo tu vule wo okulongitha iimaliwa yetu nongodhi yopeke ndjoka ta tu vulu okulanda olusheno, nokulanda iikulya nokufuta omeya.

Moshilongo omuna oongeshefa odhindji dhimwe dhomudho ohadhi landitha iipumbiwa yomomagumbo. Iipumbiwa mbyono ongaashi nee iipundi yokukiitumbwa kaantu osho woo iitafula niipungulitho yimwe yayooloka yomegumbo.

Sho iilongo ya huma komeho, aantu yiilongo ya yoolokathana otaya vulu okulongitha iimaliwa yomoshilongo shontumba noshongandi. Shino ohashi kwathele eliko lyoshilongo, opo li ye pombanda unene tuu Namibia.

Oombelewa dhokupungula iimaliwa ohadhi longitha omikalo dha yooloka opo ya gandje omukumo kaakwashigwana mboka taya longitha oombelewa dhawo ohaya tulamo wo omauwanawa yooloka ngoka taga gandja oonkondo.

Aanangeshefa ohaya vulu okundulukapo iipumbiwa yomomagumbo ya yooloka mbyono hayi vulu okulandwa kondando yo pevi nenge yo pombanda shiikolelela kongushu yasho shino oha shi kwathele aanangeshefa ya mone oshimaliwa.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana, oshoka ohashi vulu oku longithwa momikalo dha yooloka, oku landa omagumbo, oku landa iiyenditho oshowo tuu oku kwathela aakwanegumbo yoye moompumbwe dhawo dha yooloka.

Aanangeshefa ohaya vulu oku nduluka po iinima ya yooloka okuza miipilangi ngaashi oku ninga oombete, iitaafula niipundi. Mbino oyili hayi longithwa momagumbo opo aantu yavule oku kala yeli mehala ewaanawa.

Omahangano ngono gokupungula iimaliwa ohaga kwathele aakwashigwana mpono haya vulu okumona omahooli kondando yopevi itaa yi ludhikwa kwaamboka ihaya longitha omahangano gawo, shino ohashi gandja omukumo unene maantu.

Aantu yiilongo ya yoolokathana ohaa vulu okwiipa iimaliwa, hayi vulu okulongithwa kehe moshilongo ohayi kala yina ondjundo yii vule shiikololela keliko lyoshilongo shoka, shino ohashi kwathele noonkondo.

Oongeshefa dho ku pungula iimaliwa osho woo tuu ngaashi ndjona hayi i thanwa bank Windhoek, ohayi vulu oku kwathela aakwashigwana ya pungule iimaliwa yawo, kaa puna nande uupyakadhi washa po ka puna uumbanda washa.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga vulu okugandja oompito kaagundjuka opo ya vule okukutha ombinga miinyangadhalwa mbyoka yomaludhi gayooloka opo yavule okumona omapapa ogendji.

Aanangeshefa oyena omahala gawo mpono haya vulu oku ulika shono taya landitha. Shino ohashi shi ningi oshipu opo aantu mbono hayeya ya lande ya mone kehe shoka shili pehala mpoka shapumbiwa megumbo nenge palwe.

Omahangano ngono haga kwathele aakwashigwana okupungula oshimaliwa shawo ohaga gandja omikalo mono aantu haya vulu okulongitha, opo ya vule ya longithe oshimaliwa momukalo ngoka tagu tungu notagu kwathele aakwashigwana.

Iimaliwa oya simana keliko lyoshilongo, shono hashi ulike ongushu nkene aantu yomoshilongo mono haya vulu oku longitha oshimaliwa shawo. Shino ohashi kwatha opo ya vule okulanda iipumbiwa yawo.

Omahangano go ku pungulitha iimaliwa ngaashi ngono go Nedbank ohaga vulu oku etapo iinyangadhalwa mbyono aantu yena uulema ha ya vulu okukutha omathigathanopo ngano . Ohaya vulu oku mona iimaliwa oyindji nenge omagano galwe.

Aanangeshefa ohaya vulu okukutha iipilangi taya kongo mo iitafula niipundi moka ha vulu kulanditha yamone yamone iiyemo okutya omeni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo.

Omahangano goku pungulitha iimaliwa ohaga vulu oku e ta po omathigathano, mono omuntu ha vulu oku ilikolela okakalata, mono opo a ka talele po omahala ga yooloka nenge aye komahala ngoka opo a ka tale iiyamakuti.

Omahangano ngono haga kwathele okupungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga vulu okushuna wo kumwe oshimaliwa, mono haya vulu okwiiyamba ya gandje omwaalu goshimaliwa shontumba shono hashi longithwa nuuwanawa waakwashigwana.

Oombelewa dhokupungulitha iimaliwa ohadhi kwathele, opo aantu mbono haya longitha oombelewa dhawo ya vule okulongitha oshimaliwa shawo koongodhi dhawo dhopeke pamaludhi ga yooloka.

Aantu ohaya vulu okuhonga iitaafula miipilangi mbyoka haya vulu oku landitha ya mone iimaliwa yiikwathe miipumbiwa yimwe ya yooloka. Shino ohashi kwathele eenene.

Oombelelwa ndhono hadhi pungula iimaliwa odhina omikalo dhayooloka mono haya vulu omuntu ngono apungula oshimaliwa shawo nayo avule okulongitha oshimaliwa she kongodhi ye yopeke sho o hashi vulu oku mu ningila oshipu.

Omahangano goku pungula iimaliwa oge shininga oshipu mono omuntu ta vulu okutuma iimaliwa kongodhi ye eyi tumene kahewa nenge kuume ke kongodhi ye woo, shino ohashi kwathele aantu haa longitha ethimbo nayi.

Aanangeshefa ohaya vulu oku landitha omaludhi ga yooloka goompumbwe ndono aantu ya pumbwa ongaashi oongaku nomaludhi gamwe goonguwo, shino ohashi kwathele opo ya vule oku landitha, yo ya mone iimaliwa ya lande omaliko galwe.

Aanongononi oshowo tuu aanduluki yiinima yoshinanena ohaya vulu oku tota po omikalo ndhono hadhi shi ningi oshipu, opo aantu ya vule oku longela kumwe, shono hashi vuluoku ya pa iiyemo ya yooloka.

Omahangano gokumbungula iimaliwa ohaga kwathele aakwashigwana, opo ya vule ya tote oongeshefa dhawo dhomaludhi ga yooloka, shino ohashi kwathele unene, oku gandja iilonga kaagundjuka.

Omahangano goku pungula iimaliwa ohaga kumagidha noku kwashilipaleka aakwashigwana opo yavule yakuthe omatokolo ngoka omawanawa go otaga ye etele uuwanawa mo nakuyiwa yawo

Kehe oshilongo oshi na oludhi loshimaliwa shalo shono haya longitha opo ya vule ya lande omaliko gamwe nenge ya vule okukandula po omaudhigu. Oshimaliwa ohashi longwa mpoka omuntu ho vulu okufutwa.

Omahangano ga yooloka ngaashi ngoka gokungeshefela. Aantu ohaya vulu okulanditha omaludhi ga yooloka giipumbiwa yomegumbo ngaashi iikulya noshowo oonguwo.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga vulu wo okukwathela okupulula omapya gaantu mbono haya longitha omahangano gawo. Shino ohaye shi ningi momukalo omuwanawa opo ya vule okukwathela aakwashigwana.

Oongeshefa dhoku pungulilitha iimaliwa ohadhi vulu oku shi ninga oshipu opo aantu ya vule okuya pomahala ga yooloka taya talele po, yo taya landa tuu iipumbiwa yawo ya yooloka nuupu.

Oombelewa dhokupungulitha iimaliwa nenge nditye omahangano ohaga vulu okugandja olupandu kaalongithi yehangano lyawo ngaashi taa vulu okupa omuntu iimaliwa onga omagano.

Omahango goku pungula iimaliwa ohaga kwashilipaleke noshowo okugandja omukumo kaakwashigwana opo ya vule oku kutha ombinga moma thigathanopo ngono ho vulu oku mona mo Iinima iiwanawa ngaashi mesiku lyohole haya vulu okumona omagano.

Iiputudhilo mbyono hayi pungula iimaliwa ohayi vulu okugandja omagano kaantu mbono haya longitha iiputudhilo yawo shino ohaye shi ningi opo ya gandje omukumo yo ya vule okukwathela aakwashigwana moshilongo.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga eta po omukalo omuwanawa ngono haya longitha, opo aantu mboka haya longitha omahangano gawo ya vule okulanda omaliko ga yooloka ngaashi oongodhi dhopeke ndhoka dhi na ondilo.

Omahangano gokupungulila iimaliwa ohaga vulu oku etapo omathigathano ngono aagundjuka taya vulu oku kutha ombinga mugo yo taya mono omagano giimaliwa opo ya vule okwii kwatha.

Oongeshefa dhomaludhi ga yooloka ohadhi kwathele aakwashigwana opo ya mone iipalutha yo taya monomo iiyemo mbyoka iimaliwa haya vulu okulongitha opo yiikwathwe momagumbo.

Aanangeshefaa oye na omahala mono haa vulu oku ngeshefela iinima yawo ongaashi iikulya niikunwa. Ohaa vulu oku likola mo iimaliwa mokungeshefa muka.

Muuyuni omuna iisimpo mbyono ano hayi i thanwa iimaliwa, hayi vulu oku longithwa aantu ya lande omaliko gayoolokathana ongaashi omagumbo niiyenditho ngaashi iitukutuku niithanguthandu.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga longitha omikalo ndhono dhomathigathano. Omuntu ta vulu okumona oshimaliwa shono havulu okulongitha a lande omaliko ge, nenge aye kiiputudhilo yopombanda eki ilongele omaithano ga yooloka.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga eta po omaludhi ga yooloka gomathigathana po ngaashi ngoka gokumatuka moka aantu haya vulu okukutha ombinga. Ngono a thiga po yakwawo oha mono epapa nenge iimaliwa.

Kehe oshilongo oshina eliko lyasho nenge oludhi lwoshimaliwa shono haya longitha. Shino ohashi kwathele unene tuu aanangeshefa opo ya vule okulanda omaliko ga yoolokathana, yo ya vule okukandula po uupyakadhi wontumba nongandi.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka mono aantu haya vulu okulanditha iipumbiwa yomegumbo ya kehe esiku oshowo tuu iikulya ngaashi omalwiishi, noomongwa nomatama.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga vulu okupa aantu mbono haya longitha oombelewa dhawo ompito ya vule okulanda iitukutuku kondando yopevi ndjono hayi vulu okukwathela opo aantu yakale yena omaliko ga yooloka.

Aanangeshefa ohaya vulu okuhonga omaludhi ga yooloka miipilangi mbyoka ya za miiti shino ohashi ningi opo omahala ga kale taga monika nawa nenge omahala ngano ga kale ga tulwasha.

Aanunongo mbono yena omagamo gokulonga niikaha ohaavulu oku honga iitafula niipundi momiti mono haavulu okulongitha yalandithe yavule okumonamo iiyemo, yiipaluthe yo yalande iinima yilwe.

Aanongo mbono haa vulu oku totapo omaludhi giikwatelwa ongaashi iigandhi, nosho woo omambamba mono hamu vulu oku kwa

Oombelewa dhoku pungulitha iimaliwa ohadhi vulu oku gandja olupandu komuleli goshilongo kuku Netumbo Nandi Ndaitwah omolwa iilonga ye iiwanawa mbyoka ta longele oshigwana.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa, ogetapo omukalo omuwanawa moshigwana, opo aantu yavule oku kutha ombinga momawu dhano gayooloka. Ongaashi okatanga kokeempadhi mono aantu haavulu okumona omagano.

Aanangeshefa oyena omikalo dhayooloka mono haya vulu okukala taya ndhindhilike nkene tayalongitha oshimaliwa shawo nenge nkene yahala okushilongotha. Shino ohashi kwathele opo pukale puna elandulathano mongeshefa po pumonike omikundu.

Aanangeshefa ohaya vulu kunduluka po omikalo ndhono haya longitha opo ya honge uutaafula momikalo ndhono hadhi vulu okwoopaleka ehala lyomegumbo oshowo tuu uumeno mbono uushona hawu vulu okukala momuhandjo gwegumbo.

Oombelewa dhokupungulila iimaliw ohadhi vulu kukwathela aantu mbono ha longitha omahangano gawo taa vulu okuyapa omwaalu gwoshimaliwa oshindji mono haa vulu okuland iiyenditho yawo ngaashi iitukutuku nuuthanguthangu.

Oshimaliwa osha simana komuntu kehe, oshoka oha shi vulu oku landithwa iinima ya yooloka, ongaashi omagumbo, iiyenditho niimuna no tuu.. Oshimaliwa oha shi vulu oku kandulapo uudhigu ngele puna namdo oma fumbiko, ota shi vulu oku landa iipumbiwa mbyoka.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga vulu okuyapo nomukalo omuwanawa opo ya vule ya gandje omukumo maakwashigwana ohashi etwa ngele omuntu a kutha ombinga methigathano opo ta vulu okumona okakalata hoka ke na ongushu yomayovi gaali a ka lande iikulya.

Iisimpo oya simana komuntu kehe onkene kehe gumwe oha kambadhala nokunyangadhala mpaka na mpeya, opo a vule okumona iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda omaliko ga yoolokathana yo yi fute iimaliwa yosikola wo.

Aanangeshefa uuna ya mana okulanditha konima ya kehesiku ohaya yalula omwaalu gwoshimaliwa ngoka ya longa esiku ndyoka shino ohashi kwathele opo ya vule ya mone nkene haya vulu okulongitha oshimaliwa shika nokutya ohashi shuna mo mongeshefa nenge ohashi landa omaliko galwe.

Moshilongo omuna omahala ogendji mono aantu haya vulu okulanditha iipumbiwa yayooloka ngaashi oondjato, noongaku. Mono ohaya vulu okwiimonena mo iiyemo ya vule okwiipalutha nokukandula po omaudhigu galwe.

Ombelewa dho kupungulitha iimaliwa ohadhi vulu okushi ninga oshipu kaakwashigwana mboka haya longitha oombelewa dhawo opo yavule okutalela po omahala gayooloka taya longitha owala iimaliwa mbyoka yapungula noombelewa dhoka.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaya vulu wo tuu oku gandja omagano kaakwashigwana mbono haya longitha omahangano gawo, shino ohaye shi ningi oku gandja omwaalu gwiimaliwa ogundji kaantu mbano onga omagano, ya vule oku landa iinima yawo iiwaanawa.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga gandja omauyelele kombinga yankene aakwashigwana ye na okukaleka iimaliwa yawo megameno opo kaaya kwatwe kookalyamupombo.

Iiputudhilo mbyono hayi kwathele oku pungula iimaliwa yaakwashigwana oyeshi ninga oshipu opo yivule okukala taya longitha oongodhi dhawo dhopeke okulongitha iimaliwa yawo momikalo dha yoolokathana ongaashi oku landa olusheno noku futa omeya nayimwe tuu ya yooloka.

Oongeshefa dhokupungulila iimaliwa ohadhi vulu oku shi ninga oshipu kaalongithwa yawo, opo yavule oku etapo omukalo ngono gwoku longitha iimaliwa yawo, momukalo tagu kwathele.

Aanamapya ohaya vulu okulongitha iimeno momikalo dha yooloka. Omukalo gumwe ogo ngoka okwoopaleka ehala ndono tali kala tali nyanyudha omeho. Omahala ngano ohaga nana aatalelipo oyendji yo taya futu iimaliwa.

Oombelewa ndhono hadhi pungula iimaliwa, ohadhi vulu okupa aakwashigwana ompito yavule yaye kiiputudhilo ya yooloka, mono haya vulu oku ya futila eilongo lyawo mokuudha. Ongaashi ne ombelewa ndjoka.

Omahangano gokupungulitha iimaliwa oge na omikalo ndhono haya vulu okukwathela aantu mbono haya longitha ehangano ndyono opo ya vule okulanda iiyenditho ya vule okuya pomahala ga yooloka.

Oombelewa dhokupungula oshimaliwa ngaashi FNB ohayi vulu okukaleka oshimaliwa shetu megameno kokule nookalya mupombo mbono haya vulu okuyakapo oshimaliwa sha yakwawo onkene omikalo dhino ohadhi tukwathele okushipungula megameno.

Uuyuni sho wa huma komeho aantu payife ohaya longitha owala omashina ngono opo ya vule okutula mo oonomola ndhono dha pumbiwa nenge okuyalula iimalia shino ohashi ningi iilonga iipu noonkondo.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga vulu okutota po oshinyangadhalwa mpono hapu gandjwa oshipopiwa komukuluntu gwehangano, opo a vule okukumagidha oshigwana kombinga yuuwanawa wehangano lyawo.

Aanangeshefa ohaavulu okuhonga miipilangi iinima ya yoolokathana iipumbiwa yomegumbo, ngaashi uutafula, niipundi. Shino ohashi kwathele shampa yalandwa ohaya kala yena iimaliwa.

Aanangeshefa ohaya ngeshefa omaludhi ga yooloka giipumbiwa mbyoka yo megumbo ongaashi oonguwo oshowo tuu iikulya, shino ohashi kwathele opo ya mone iimaliwa, yo ya lande onaliko galwe.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa oge shi ninga oshipu opo aantu mbono haya longitha oombelewa dhawo ya vule okulanda omaliko ga yooloka, taya longitha uukalata wawo wopeke.

Oshimaliwa osha simana kukehe gumwe monkalamwenyo, oshoka ohashi longithwa oku landa omaliko ga yoolokathana osho wo tuu oku kwathela omuntu muudhigu eli mo. Onkene osha pumbiwa shono ohashi longelwa ongaashi omuntu ta landitha moongeshefa.

Omahangano gokupungulila iimaliwa oge na omikalo omiwanawa ndhono hadhi ya po opo ya vule okugandja moshigwana hono haya vulu okutula iimaliwa koombanga dhaamboka haya pungula iimaliwa nayo ya vule okuya mositola e taya landa iipumbiwa yawo.

Omahangano gokupungula iimaliwa ohaga vulu okugandja uunongo maakwashigwana opo ya vule okulongitha iimaliwa yawo momukalo omuwanawa ngaashi ngono gokulongitha oonte dhetango opo ya vule okunduluka olusheno shono hashi kwathele opo ya kalekepo iimaliwa yawo.

Oku ngeshefa ogo omukalo gumwe omuntu ta vulu okumona mo iiyemo ye. Shoka hashi mpe ompito avule okulandithapo iinima ye yimwe mbyoka inaapumbwa we opo amonemo iiyemo iikwathele yemwene ye akwathele oluvalo lwe.

Momiti ohamu vulu okuhongwa iipumbiwa yomomagumbo yayooloka ongaashi iipundi niitafula. Aanangeshefa ohaya vulu okulanditha iinima mbika opo yamone iimaliwa.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga kala taga kwashilipaleke aakwashigwana kutya otaya vulu okudhenga po iimbuluma moshilongo. Momukalo muno ohaya gamene omaliko gawo niimaliwa mbyoka ya pungula nehangano ndyoka.

Omahangano ngono ha ga kwathele okupungula iimaliwa yaakwashigwana, oha ga vulu oku shi ninga oshipu kaanangeshefa mbono haya landitha pomatala ngaashi uumboloto noohi. Shino oha ye shi ningi oshipu opo ya vule okulongitha iimaliwa mbyoka yi li koongodhi dhawo.

Oombelewa dhokupungulitha iimaliwa ohayi vulu wo oku kwathela moshigwana. Mono taya vulu oku gandja oshimaliwa nenge iipumbiwa yimwe yaantu kaantu mbono haya longitha oombwela dhawo.

Aanangeshefa ohaya vulu oku honga oombete miipilangi nenge iitafula. Ohayi ningwe opo yi landithwe, opo ya mone iimaliwa. Omanga mboka ya landa iipumbiwa mbika opo ya lale koombete ndhika.

Eliko lyoshimaliwa olyo shimwe shomomaliko ngoka kehe omuntu a pumbwa monkalamweyo. Oshimaliwa ohashi vulu okukandula po omaudhigu ga yoolokathana, sho ohashi vulu wo okulanda omaliko ngoka omuntu wa pumbwa.

Aakwashigwana ohaya vulu okukutha ombinga miilongadhalwa ya yoolokathana okukala tala thigathana po uuthanguthangu, mono haya vulu okumona mo iiyemo. Mbyoha haya vulu okulongitha opo ya ikwathe.

Iisimpo oya simana monkalamwenyo ya kehe omuntu. Ohayi longithwa okulanda omaliko ga yoolokathana oshowoo tuu okukandulapo omaudhigu gamwe . Aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo ohaya vulu okulongitha oludhi lwiimaliwa yomoshilongo shayo, omathimbo gamwe oyi na ongushu onene.

Aanangeshefa ohaya vulu oku landutha omaludhi ga yooloka giipumbiwa yomegumbo oshowo tuu iipumbiwa yomomapya. Shino ohashi kwathele opo yamone iimaliwa, yoya vule yalande omaliko galwe nenge yakandule po uudhigu.

Omolwa ekwatathano ewanawa ndyoka lili pokati kiilongo ohashi kwathele opo iilongo ya yooloka yivule okulongitha iimaliwa yiilongo mbyoka moshilongo shimwe sha yooloka. Nonando yimwe yina ondjundo yili pombanda ohashi kwathele.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga kwathele, opo aantu ya vule okulanda iilongithomwa yawo yo momagumbo kondando yo pevi lela. Oshinima ohashi vulu okukala shina ondando yondilo ashike ohashi keya pevi.

Omahangano gokupungula iimaliwa, ohaga vulu okupa aantu mbono haya longitha omahangano gawo, ompito yavule yaye kiiputudhilo yopombanda, yo yekii longele omaithano gayoolokathana.

Aantu ohaya vulu okulongitha omaludhi gayooloka opo yavule okuninga oshinima shikale shili muule, mono haya vulu okulongitha ngaashi omambako opo yavule ya indjipaleke omawi.

Omahangano gokupungulila iimaliwa oha ge shi ningi oshipu momukalo mono haya gandja omauyelele nkene aakwashigwana taya vulu okulongitha omakwatho ngoka gopopepi, noku itumithathana iimaliwa nande owu li kokule.

Oongoshefa dhokupungula iimaliwa ohadhi vulu okukwathela aakwashigwana mbono taya longitha oombelewa dhawo, opo yakuthe omatokolo omawanawa gokulongitha oshimaliwa shawo kehethimbo.

Oongeshefa odhindji ohadhi kala momatungo omanene ngono gena omweelo gokuyamo nomweelo gokuzamo dhayoolokathana. Mongeshefa muno ohamu landuthwa iikulya oshowo tu omaludhi gayooloka giipumbiwa.

Moshilongo omuna aantu mboka haya vulu okwiimonena iiyemo yawo, oku vula oku honga iihongomwa oyindji miipilangi, ngaashi, oosikopa ndhoka hadhivulu oku wapeka omahala gawo mpoka ha ya kala noshowo tuu okulanditha.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe, opo a vule okulanda omaliko ge nenge a kandule po omaudhigu ga yoolokathana , shono hashi kwathele opo oshilongo shi hume komeho.

Iiputudhilo mbyono hayi kwathele aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo oyeshi ninga oshipu opo aantu ya vule oku taambathana iimaliwa yeli kokule nando omomimunda dha yoolokathana opo ya vule yiikwathe.

Oombelewa dhokupungulitha iimaliwa ohadhi longitha omikalo ndhono dho pangodhi, ha vulu okukwatakanitha kumwe noshigwana, oshowo tuu oku ya kwathela ya kale taya endele pamwe nethimbo lyoshinanena.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji giimaliwa mbyoka noshitya shimwe hayi ithanwa iisimpo. Ohayi longithwa aantu opo ya lamda iipumbiwa yawo oshowo tuu ya ikwathele momaludhi ga yoolokathana.

Aanangeshefa ohaya vulu oku landitha po omaludhi ga yooloka giipumbiwa yomegumbo, ongaashi iipundi oshowo tuu omalapi gopomakende. Shino ohashi kwathele oku monikitha nawa meni lyegumbo, yo aanangeshefa taya mono iimaliwa ya lande iipumbiwa yawo yilwe.

Aanangeshefa ohaya vulu okuninga iigongi mpoka hayeya pamwe etaya kundathana nkene yena okuindjipaleka oongeshefa dhawo nenge yavule okukala yena iinima mbyoka ya pumbiwa kaakwashigwana opo yalande.

Uuyuni sho wahumako iilongo paife oyina omaludhi gayooloka giimaliwa. Ohayi vulu yikale momafo nenge yikale miipeni, iimaliwa mbino ohayi longithwa okulanda omaliko gayooloka.

Aanangeshefa ohaya vulu okulanda mono haya vulu okutula iinima ya yoolokathana mbyono yahala okulanditha. Shino ohashi yaningile oshipu opo ngelw omuntu ayimo mehala mono otavulu okumona shoka ahala kapewa emanepo lyethimbo.

Aanangeshefa ohaya ngeshefa omaludhi ga yooloka giipumbiwa yomegumbo nenge yiipumbiwa yopondje yegumbo shika ohashi kwathele opo yavule yamone iimaliwa yavule ya kalande omaliko ga yoolokathana yo yi ukwathe naanegumbo yawo.

Momiti ohamu vulu okuza iipilangi, mbyono hayi vulu okuhongwa momikalo dha yooloka. Omuntu oto vulu okuninga okataafula nenge okapundi, taka zi moshipilangi.

Omahangsno ngono hsgs pungull

Iimeno oyo shimwe shaambyono yapumbiwa monkalamwenyo yomuntu, opo avule okuhupa momaupyakadhi gomuusiku nogonkalamwenyo. Omuntu oha pumbwa shoka avule okulanda iipumbiwa ye.

Omahangano go ku pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga kunkilile aakwashigwana nokutya uuyelele mbono wuli koongodhi dhawo kombinga yiimaliwa mbyoka haya vulu oku kutha komahangano ngonl ohaga kala ogo gawo ashike iha ga gandjwa kaantu yalwe.

Miipilangi oha muzi iipumbiwa oyindji yayolokathana yo megumbo ohamu vulu kuza oosikopa, iipundi, niitafula nzoka aanegumbo taa vulu okulongitha nenge oku landitha opo yamone iimaliwa.

Omahangano gokupungula iimaliwa ohaga kwathele aakwashigwana momukalo mono taya vulu okuya pa oosola ndhono haya longitha, opo ya vule oku longitha oonte dhetango molusheno.

Aanangeshefa ohaya longitha ompito kehe, opo ya vule oku ulika shono taya landitha ko ndando yo mbiliha. Shino ohashi kwathela, opo shi gandje omu kumo kaa kwashi gwana, yeye ya vule oku landa iipumbiwa yawo yo mo magumbo.

Omahangano goku pungulitha iimaliwa ohaga kumagidha aakwashigwana kaaya hinge nenge ya longithe iitukutuku ye li kohi yondhungo, opo ya yande iiponga yomoondjila mbyono hayi vulu oku faalela oomwenyo.

Iiputudhilo mbyono hayi kwathele oshigwana mokupungula iimaliwa ohaya vulu okukwathela aakwashigwana opo ya longithe oshimaliwa shawo momukalo omuwanawa ngono tagu vulu okuya etelela omaludhi ga yooloka guuwanawa

Oshimaliwa osho oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohashi vulu oku longithwa okulanda omaliko ga yoolokathana, ongaashi omagumbo niitukutuku, noshowo tuu oku kandula po omaludhi galwe guupyakadhi haga vulu okuholoka monkalamwenyo yomuntu.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka goongeshefa mono aantu haya vulu okulanditha oonguwo dha yoolokathana dhoomeme noshowo omizalo dhootate.

Omahangano ngono haga kwathele aakwashigwana oku pungula oshimaliwa shawo, oyena oompito dhono haya longitha opo ya kwathele aakulupe nenge aakokele mbono opo ya vule oku longitha ehangano nuupu.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohage shi ningi oshipu oshoka oyena omikalo ndhono haa longitha opo ya vule okuyalula omwaalu goshimaliwa shono haye shi ningitha okulongitha omikalo dhoshinanena.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga kwathele aakwashigwana mbono haya longitha omahangano gawo ya vule ok

Omahangano ngono haga kwathele aakwashigwana yapungule oshimaliwa, ohaga vulu okupa oompito opo ya vule okutaambathana iinima yawo pokati kiilongo ya yooloka nenge oondolopa dha yooloka.

Miipilangi ohamu vulu okuhongwa iinima yomaludhi ga yooloka, ngaashi iipundi niitaafula mbyono aanangeshefa haya vulu okulanditha po opo ya mone iimaliwa ya lande omaliko ga yooloka nenge ya kandulepo omaudhigu galwe.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ogena iiputudhilo yayooloka, mono aantu haya vulu okuya pamwe etaya kundathana ya vule okunongonona shoka oshiwanawa no tashi tungu oshigwana.

Iisimpo ohayi ya momaludhi ga yooloka. Ongele oyomafo, nenge mbyono iikukutu. Ayihe ohayi longo oshilonga sha simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi vulu okulanda omaliko ga yooloka, nenge yi kandule po omaudhigu.

Oombelewa dhokupungulila iimaliwa ohadhi longitha omikalo dha yooloka dhoku tukwathela tu longithe oshimaliwa shetu shono twa pungula noombelewa ndhoka. Omikalo odhindji ongaashi okulongitha omukalo ngono goku dhimbulula oshipala shoye.

Aanangeshefa ohaya vulu okungeshefa iipumbiwa ya yooloka yomomagumbo. Ongaashi omeya nuukunwa mboka wa talala wokunwa. Shino ohashi ya kwathele opo ya vule ya mone iimaliwa ya lande omaliko galwe.

Muuyuni omuna omaludhi ga yooloka giimaliwa. Iimaliwa oyo shimwe shono hashi ulike lyoshilongo nosho eliko lyomuntu lyopawumwene avule okulanda iipumbiwa mbyoka apumbwa.

Oshimaliwa osha simana unene oshoka ohashi vulu okulongithwa okulanda omaliko ga yooloka nenge okukandula po omaludhi guupyakadhi hawu ya po. Oshimaliwa ohashi vulu oku ulika eliko lyoshilongo woo tuu.

Momiti ohamu vulu okuhongwa iinima yayooloka ngaashi mbyoka yokoopalekitha ehala lyikale talimonika nawa mo ohamu vulu wo okutungwa uugumbo uushona mono hamu vulu okukala iitekulwa namwenyo mbyoka hayikala momagumbo.

Momiti ohamu vulu okuhongwa iinima ya yoolokathana, yimwe ohayi longithwa okupoleka pomahala ngaashi oosikopa mono hamu vulu okutulwa iilongithomwa ya kehe esiku, yimwe ohamu vulu okutulwa oonguwo dhokuzala.

Omahangano ngoka haga kwathele aakwashigwana moku pungula oshimaliwa, ohaga vulu oku yapo no nondunge ombwanawa ndjono haya vulu oku longitha oonte dhetango, opo ya vule oku nduluka olusheno ndoka halu longithwa kaakwashigwana.

Omahangano goku pungula iimaliwa ohaga kwathele aakwashigwana, opo ya vule ya tote po oohambo dhawo mono haya kwathele oku landa iimuna ngaashi oongombe niikombo. Omukalo nguno ohagu kwathele oshigwana noonkondo.

Aanangeshefa ohaya vulu okulanditha uumeno uushona mboka hawu vulu okuwapeka momagumbo nonando ihawu gandja iiyimati mbyono yapumbiwa okuliwa kaantu onkene ohawu ningitha ehala likale tali monika nawa.

Aanangeshefo osho wo tuu aantu mbono aanuunongo niilonga yokiikaha ohaya vulu oku nduluka omaludhi ga yooloka okuza miipilangi. Ongaashi oku ninga iitaafula mbyono haya vulu oku landitha ya mone iimaliwa nenge ya longithe mo magumbo gawo.

Omahangano ngono haga kwathele aakwashigwana oku pungula iimaliwa ohaga vulu oku gandja ompito ombwaanawa kaanasikola mbono yeli kiiputidhilo yopombanda, taga gandja omikalo nkene yena oku longitha iimaliwa yawo momukalo guna uuwanawa.

Momiti ohamu zi omaludhi ga yooloka giipilangi, yimwe yomiipilangi mbyono ohayi longithwa oku tunga omagumbo, no kuninga woo omitala, mono aantu haya vulu oku gondja.

Aanangeshefa ohaavulu okulonga iipilangi okuza momiti ,niipilangi ohayilongitwa okuninga ngaashi; iitafula mbono hawulongitha kaakwanegumbo okutentekako iinima ya yoolokathana.

Momiti oha mu vulu oku za iipilangi. Iipilangi mbyono oha yi vulu okulongithwa, opo yi tunge omagumbo, osho tuu yi ninge iipumbiwa ya yooloka yomomagumbo, mbyoka ha yi longithwa kehe esiku, ngaashi iipundi.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga vulu woo oku kwathela aantu mbono haya longitha omahangano gawo nkene taya vulu okukwata nawa oshimaliwa shayo yeshi longithe momukalo ngono tagu tungu .

Oongeshefa odhindji ohadhi landitha iikulya niikunwa mbyoka hayi vulu oku kwathela opo omuntu amonemo iiyemo ye iikwathe, ngaashi oku landitha okothiwa noomboloto.

Oombelewa dhokupungula iimaliwa odhina omikalo dha yooloka mono haya vulu okukwatathana naantu mboka haya longitha oombelewa dhawo, ngaashi okulongitha ongodhi yopeke.

Omahangano goku pungulila iimaliwa ohaga longitha omikalo dha yooloka mono haya gandja omukumo kaantu mbono haya longitha omahangano ngaashi okukwathela okukandulapo uudhigu womafumviko.

Moshilongo oha mukala muna omaudhano gayooloka mono aantu haa vulu oku kutha ombinga. Mo mathigathanepo ngano aantu ohaa vulu oku monamo iimaliwa oyindji, mbyono haa vulu okulongitha alande omaliko gawo.

Omahangano ngono ha ga kwathele aakwashigwana mokupungula iimaliwa ohaga vulu oku pa aantu mbono ha ya longitha omahangano gawo oowili ndhono haya vulu oku landa iipumbiwa yawo ya yooloka kondando yopevi.

Oombelewa dhoku pungula iimaliwa, ohadhi vulu oku totapi iihongi mbyoka aantu ha yeya pamwe opo yiipe omayele, na nkene yena okwiigamena kookalyamupombo.

Omahangano goku pungulila iimaliwa, ogeshi ninga oshipu, ngele omuntu owayi mongeshefa nenge wa hala oku landa sha oto vulu oku longitha oka kalata koye kopeke ngele okuna oshimaliwa, eto landa.

Iisimpo oyo yimwe mbyono yapumbiwa monkalamwenyo yakehe gumwe. Ohayi vulu okulongithwa opo aantu yalande iipumbiwa yawo ya yoolokathana nokufuta oondjo dhawo nenge ya lande.

Oongeshefa dhokupungulila iimaliwa ohadhi ya po nomaludhi ga yooloka mono hadhi vulu opo dhi gandje aantu mbono haya longitha omahangano gawo ya ka talele po omahala ga yooloka, yo yeki iyuvithe woo tuu nawa.

Aanangeshefaa ohaa vulu oku kutha iipilangi momiti, mono haa vulu oku honga iipundi niitaafula yomomagumbo osho wo tuu ohaa vulu okutunga nando omagumbo miipilangi.

Oombelewa dhokupungulila iimaliwa ohadhi vulu okukwathela maakwashigwana mono haya vulu okwiiyamba ya gandje oshimaliwa shontumba opo aakwashigwana ya vule okwiikwathela wo mimikalo dhimwe.

Iisimpo nenge tutye iimaliwa oyo oshinima shapumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe opo avule okukandula po uupyakadhi mboka ena nenge alande omaliko gayoolokathana.

Oombelewa dhoku pungulitha iimaliwa, odhina omikalo dha yooloka mono hadhi vulu oku kwatelapo oshigwana. Oha ya vulu woo oku etapo omukalo ngono ha ya kumagidha aakwashigwana haya hingi oohauto ye li kohi yondhungo. Ano yanwa iikolitha.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa ohaga kwashilipaleke aantu mbono haya longitha omahangano gawo nokutya otaya vulu oku ya kwathela, opo ya vule ya lalakanenen oamayithano gawo ngoka ya pumbwa nenge ya hala monkalamwenyo.

Muuyuni omuna omaludhi ga yooloka giisimpo mbyoka omuntu ha longitha opo a wape a lande iipumbiwa yawo, osho wo oku ikwathela koompumbwe dha yooloka monkalamweyo.

Momaludhi gamwe gayooloka aantu ohaya vulu okulongitha iisimpo opo yaye moositola yalandemo iikulya oshowoo iipumbiwa yimwe yayooloka ,mbyono hayi longithwa momagumbo nenge momalukalwa gawo.

Momiti ohamu vulu okuhongwa omaludhi gayooloka giipumbiwa yomegumbo ngaashi iipundi nuutemba mbono woku iyogela koonyala mono hamu vulu okukankama omeya.

Aanangeshefa ohaya kala ye na omahala mpono haya tula iinima ayihe mbyono tayi landithwa, shono hashi ningi oshipu opo aalandi ya tale iinima ayihe poshikando. Shino ohashi kwathele opo ya mone iimaliwa.

Aantu ohaya vulu okulongitha omikalo dhayoolokathana okuyoga iiyaha. Yamwe ohaya longitha omashina ngono haga opaleke nago iiyaha , yamwe ohaya longitha oonyala okuyoga uuyaha wawo noombiga.

Omahangano ngono haga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga kwathele aantu mbono, opo yaye komahala ga yooloka ye kiinyanyudhe ohaya kwashilipaleke kutya iiyenditho yawo oyili muukolele uuwanawa.

Aakwashigwana nenge tutye aantu ayehe muuyuni oyena omaludhi gayooloka ngono haya vulu okulongitha opo yaze pehala mpano yaye kehala limwe lyokokule. Yimwe yomu yo okulongitha uuthanguthangu nenge iitukutuku.

Oombelewa dho ku pungulitha iimaliwa, ohadhi vulu oku kwathela aakwashigwana mboka haya longitha oombelewa dhawo oku gandja omukumo, opo ya vule ya tidhe oondjodhi dhawo, ya mone iilonga mbyoka ya hala.

Aanangeshefa ohaya vulu oku ndulukapo iipumbiwa yomegumbo ongaashi iipundi niitafula mbyono hayi zi miipilangi. Shino oha yeshi ningi oshipu ,oshoka ohashi ye tele iimaliwa opo ya vule ya lande omaliko galwe.

Omahangano ngono aga pungula iimaliwa yaakwashigwana ohaga kwashilipaleke kutya aavali oyena iipumbiwa mbyoka ya pumbiwa kaanona yashune komanongelo.